Ikibuga kinini cane gifise utwatsi dutanguye kumeramwo twiza duto duto, hari n'amazu menshi ahubatse bakoresheje amayafari aturiye, harimwo imwe ifise umuryango umwe wuguruye n'idirisha ryugaye, kandi hariho agacu gasa neza, hariko haka akazuba gake gake.

Ikibuga kinini cane gisizemwo isima harimwo abakinyi bariko barakina harimwo umwe afisemwo umupira mumaboko hari nibiti vyinshi cane bihateye bihabereye bifise amababi meza cane atotahaye kandi hariko haka nizuba rikerike

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye gifise umuryango w'icuma wugaye n'idirisha rimwe ryugaye hari n'umwijima biboneka ko bwariko burira, ryari ishure abanyeshure baza batashe.

Ikibuga kinini cane gitanguye kumeramwo utwatsi twinshi duto duto, hari n'igiti kihateye kirekire gifise amababi meza cane atotahaye, hari n'amazu ahubatse asize irangi ryera amadirisha yugaye, hariko haka n'izuba ryinshi.

Amazu menshi cane yubakishijwe namatafari aturiye harimwo nayageretse kabiri ayafise namadirisha menshi cane yugaye harimwo nayasakarishije ibisakazo biriko birahera hariko haka nizuba ryinshi cane hateye nibiti vyinshi

Ilirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye, harimwo n'urubaho rusize irangi ryirabura, bandikishijeko n'ingwa yera, tubona yuko cari ikibazo abanyeshure bagomba bakore muga batari bwinjire, umwarimu ariwe yari ahejeje kucandika.

Ikibuga kirinini cane, harimwo ivyatsi bimwe biriko biruma, hari n'ibiti vyinshi cane bihateye , bifise amababi meza atotahaye. Hari n'inzu nyinshi cane zihubatse , amadirisha menshi yugaye, n'imiryango yugaye.

Ikibuga kinini cane giteyemwo igiti kimwe gifise amababi meza cane atotahaye hari ninzu nyinshi zihubatse bakoresheje amatafari aturiye kandi kubihome hasize irangi isa numuhondo beniyera amadirisha yaho akaba yugaye

Ikibuga kinini cane harimwo abana benshi bariko barakina bambaye imyambaro itandukanye harimwo na bahetse ishakoshi hariho ivyuma bihashinze bisize irangi ritukura hari na mazu menshi ahubatse hariko haraka n'izuba ryinshi .

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye, hariho umuntu umwe ariko ararengana n'abandi bahagaze harimwo uwambaye agapira gasa n'umuhondo hari n'igicu gisa nabi imvura iboneka ko yagomba igwe hari n'ibiti vyinshi cane bihateye.

Ikibuga kinini cane, ciza giteye igomwe harimwo n'abana bariko barakina harimwo nabahetse ishakoshi hashinzemwo nibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye harimwo ayera ayatukura ayasa n'ubururu, harimwo nibiti vyiza cane bihateye bifise amababi atotahaye.

Ikibuga kinini cane hashinzemwo amabendera abiri afisemwo amabara atandukanye harimwo ayera ayatukura ayasa nubururu hari namazu menshi cane ahubatse hariko haka nakazuba gake gake hari nibiti vyinshi cane bihateye

Ikirasi kinini cane cubakishije amatafari aturiye gifise amadirisha menshi yugaye amaditseko ibipapuro vyera imbere yaho hari intebe ikozwe mu mbaho hari n'ikibuga kinini cane kirimwo utubuye twinshi duto duto hariko haka n'izuba ryinshi.

Ikibuga kinini cane harimwo utwatsi twinshi duto duto, hari n'amashugwe meza cane ahateye, ari ku murongo afise amababi meza atotahaye, hari n'inzu nyinshi zihubatse zisize irangi rigomba gutukura, zifise n'ibisakazo vyiza bisize irangi risa n'ubururu.

Ikirasi kinini cane gisa neza cubakishijwe n' amatafari aturiye, gifise amadirisha menshi cane yugaye, imbere yaho hari udushurwe twiza duteye ku murongo dufise amababi menza atotahaye, hari n' ikibuga kinini cane.

Ikirasi kinini cane. Hariyo intebe nyinshi cane zitonze k'umurongo, zikozwe mu mbaho. Hasi hasize isima hariyo ikibaho kinini cane gifise irangi ryirabura. Hari n'umuryango umwe wugaye, n'amadirisha menshi yugaye.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n' amatafari aturiye, hari n' intebe nyinshi cane zihatonze zikozwe mu mbaho, hasi hasize isima, rifise idirisha rimwe ryugaye, hamaditseko ibipapuro vyinshi cane vyera, hariko haka n' izuba ryinshi.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye, harimwo intebe nyinshi cane zitonze k'umurongo zikozwe mu mbaho, hari n'akabati kahateretse kugaye nakonyene gakozwe mu mbaho, hari n'amadirisha menshi yugaye, hasi hasize isima.

Ikirasi ikinini cane harimwo intebe zikozwe mu mbaho zitonze ku murongo hasi hasizisima, hariyo ni ikibaho gisize hangi igirabura dukabona yuko abanyeshuri bari mu buruhuko batari bwatonde.

Ikirasi kinini cane, cubakishije n'amatafari aturiye, hari n'idirisha rimwe ryuguruye haboneka agace gatoya, hariyo n'ikibaho gifise irangi ryirabura, hariyo n'akabati kugaye, gakozwe mu mbaho. Hejuru hateretseko amakaye menshi.

Ikibuga kinini cane harunzemwo amabuye maninimanini. Hari n'igiti ciza kihateye gifise amababi meza atotahaye, hariko haka n'izuba ryinshi cane, hari n'amazu menshi ahubatse afise imiryango yugaye n'amadirisha yugaye.

Ikibuga kinini cane harimwo abana bariko barakina. Hashinzemwo n'ibendera y'Uburundi rifise amabara atandukanye: harimwo ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu. Hari n'amazu menshi cane ahubatse; harimwo ayageretse rimwe. Hari n'igiti kihateye gifise amababi meza atotahaye.

Ikirasi kinni cane hari mine ye nyishi chane zitonze kumurongo zikozwe muhumba aho kuruhome hasi zirangigera niri gomba kutukura harina madirisha meshi chane yiugaye akozwe mummbaho harin abanyeshuri vatari bwaze.

Ikirasi kinini cane gifise umuryango umwe wuguruye w'icuma usize irangi ryera, bakoresheje n'amatafari mu kwubaka, aturiye harimwo idirisha rimwe ryugaye. Imbere yaho hasize isima kandi hariko haka n'akazuba gake gake.

Ikibuga kinini cane ciza giteye ingomwe, ahrimwo ibiti vyiza bifise amababi meza atotahaye, hari n'amazu menshi ahubatse, bakoresheje amatafari aturiye, hari n'imiryango nyinshi yugaye n'amadirisha amaniditseko ibipapuro vyera

Ikirasi kinini cane gifise imiryango yuguruye bandikishijeko n'ingwa yera, imbere yaho hari amashugwe meza cane ateye ku murongo afise amababi meza atotahaye, hariko haka n'izuba ryinshi cane kandi haca n'ibarabara ry'ivu.

Ikirasi kinini cane, gisize irangi risa n'umuhondo n'iryera. Gifise amadirisha menshi cane yugaye n'imiryango isize irangi risa n'ubururu. Imbere yaho, hari ikibuga kinini cane kirimo utwatsi twishi duto duto, hariko hakaba n'izuba ryinshi cane.

Ikibuga kinini cane kirimwo abana benshi bariko barakina harimwo n'inzu nyinshi ziyubatse, harimwo n'iyigeretse kabiri, ifise imiryango myinshi n'amadirisha menshi, harimwo n'igiti kihateye gifise amababi meza atotahaye.

Ikibuga kinini cane harimwo utwatsi duto duto twinshi dutanguye kumeramwo harimwo n'ibiti vyinshi bire bire bifise amababi meza cane atotahaye hariho n'agacu gasa neza hariko haka akazuba gake gake hari n'inzu nyinshi cane zihubatse.

Ikibuga ciza cane kinini giteye igomwe, hari n'agacu keza gasa neza hariko haka akazuba gake gake, hari n'amazu menshi cane ahubatse bakoresheje amatafari aturiye, hari n'imyango yugaye n'amadirisha menshi.

Ikibuga kinini cane gisa neza giteyi igomwe hari meshi can ahubatse hari ayasize irangi ryera ayandi yubakishije na matafara aturiye .hari na mashukwe ateye kumirongo afisa amababi meza cane atotahaye hariko haka nizuba ryinshi.

Ikirasi kinini cane jwagishijwe n'amatafara aturiye imande yaho hari imodoka zihahagaze harimwo izera nizirabura, ariko hakane izuwa gishi cane hari n'igiti kinini cane kihateye ngo ibisomoye imeza cane atotaye.

Ikibuga kinini cane gishinzwe mw'ibendera ifise amabarea atandukanye harimwo ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu hari n'ibiti vyinshi cane bihateye bifise amababi meza cane atotahaye hariko haka n'izuba ryinshi cane.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe namatafari aturiye harimwo nurubaho runini rusize irangi ryirabura, rifise umuryango umwe wicuma rifise irangi ritukura ryuguruye harimwo nintebe nyinshi cane zitonze kumurongo.

Ikibuga kinini cane, gisa neza giteye ingomwe, hari n'agacu gasa neza, hariko haka izuba rikerike, hari n'igiti kihateye gifise amababi meza atotahaye hari n'amazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe, impande yaho hariko haca umuntu yambaye impuzu z'ubururu. Hahagaze n'imodoka harimwo izera n'izitukura. Hari n'igiti kirekire cane kihateye gifise amababi meza cane atotahaye ; hari n'amazu menshi ahubatse.

Ikibuga ciza cane giteye ingomwe, hari n'ibiti vyiza cane birebire bihateye bifise amababi meza cane atotahaye, hari n'amamodoka menshi cane ahahagaze, hariko harengana n'abantu hari n'nzu nyishi zihubatse.

Ikibuga kinini cane, hashinzemwo ibendera y'Uburundi, amabara atandukanye harimwo ayera, n'ayatukura, n'ayasa n'ubururu, hariho m'amashurwe meza cane ateye ku murongo, afise amababi meza atotahaye, hari n'amazu menshi cane ahubatse.

Ikibuga ciza cane hari mu twatsi dutanguye komera twishi duto duto dusa neza hari n'agacu ukeza hariko hakakazubaka kegake hahi n'amazu umeshi cane ahawubatse hateye n'ibiti vyiza bisa neza viza maabii atotahaye.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n' amatafari aturiye, gifise amadirisha n' imiryango vyugaye, imbere yaho hari ibiti vyiza cane bifise amababi meza atotahaye, kandi hari n' ikibuga kinini, hariko haka n' izuba.

Ikibuga kinini cane harimwo abana bicaye abandi bariko baragenda, hari n'amashurwe menshi cane ateye ku murongo, afise amababi meza, atotahaye, hari n'ibiti vyinshi cane bihari, hari n'amazu menshi ahubatse, bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibuga kinini cane gisa nabi hacamwo ibarabara ry'ivu hashinze n'ibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye harimwo ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu. Hari n'ibiti vyishi cane bihateye bifise amababi meza atotahaye.

Ikirasi kinini cane gifise umuryango umwe wuguruye indani hari intebe nyinshi cane zitonze ku murongo zikozwe mu mbaho hariyo n'akabati gateresteko kugaye hari n'amadirisha menshi cane yugaye tukabona yuko abanyeshure baza batashe batariko bariga.

Ikigo gifis' ikibuga kinini cane ciza gitey' igomwe, harimw' abanyeshure bariko baratambuka bambay' ishati yera n' ipantaro cank' ijipo bis' umuhondo, hari n 'amazu mensh' ahubatse hari n' iyigeretse rimwe, ifise n inkingi zera, hari n' igiti ciza cane kihateye gifis' amababi mez' atotahaye.

Ikibuga kinini cane harimwwo utwatsi dutanguye kuhamera, hari n'amamodoka menshi ahagaze, hari n'abantu bariko barahaca, hari n'ibiti birebire bifis'amababi meza cane atotahaye, hubatse n'amazu menshi cane.

Ikibuga kinini cane, impande yaho haramashugwe meza ateye kumurongo afise amababi meza atotahaye. Harinamazu meshi cane ahubatse bakoresheje amatafari aturiye kandi hari n'imiryango myishi cane yugaye n'amadirisha meshi yugaye

Ikibuga ciza cane, ciza giteye igomwe. Hari n'udushurwe twiza duteye ku murongo dufise amababi meza atotahaye hari n'igicu ciza, hariko haka akazuba gake gake. Hari n'amazu menshi cane ahubatse, hariko harengana n'abantu.

Ikibuga kinini cane gihagazemwo imodoka harimwo izera n'izirabura, hari n'amazu menshi cane ahubatse harimwo ayageretse rimwe, hari n'ibiti vyinshi cane bihateye bifise amababi meza cane atotahaye, hari n'igicu gisa neza hariko haka izuba rikerike.

Ikirasi kinini cane harimwo nurubaho rusize irangi ryirabura mukubaka bakoresheje amatafari aturiye hari n'umuryango umwe wuguruye usize irangi ritukura ukozwe muvyuma hari n'intebe nyinshi cane zikozwe mumbaho.

ikibuga kinini cane kandi ciza harimwo umwana umwe ariko ararengana hashinzemo n'ibendera y'uburundi bifise amabara atandukanye harimwo ayera ayatukura ayasa n'ubururu hari n'ibiti bihateye bifise ambabi meza atotahaye hari n'amazu menshi cane ahubatse

Ikibuga kinini cane harimwo abana bariko bararengana, hari n'inzu nyinshi cane zihubatse bakoresheje amatafari aturiye, ifise amadirisha menshi cane yugaye akozwe mu vyuma, n'imiryango myinshi cane yugaye kandi hari n'igicu ciza hariko haka izuba ryinshi.

Ikibuga kinini cane harimwo umuntu umwe ariko arahaca. Hari n'igiti kihateye gifise amababi meza cane atotahaye gisagaraye. Hari n'amazu menshi cane ahubatse hakoreshejwe amatafari aturiye, kandi hari n'igicu ciza, izuba ririko riraka.

Ikibuga kinini cane hashinze ibendera y'Uburundi, hafise amabara atandukanye harimwo ayera ,ayatukura, ayasa n'ubururu, hari n' amazu meshi cane ahubatse hari n'ibiti vyinshi bihateye kandi hari n'igicu gisa nabi.

Ikirasi kinini cane harimwo abantu benshi bariko bariga, kandi bakuze imbere yaho hari ho umuntu ahagaze, ariko arabigisha, kandi biga bakoresheje imashini nyabwonko ku bihomasi ziranga igera hariko akanizuba.

Ikirasi kinini cane, harimwo abantu beshi bicaye kuntebe bariko bariga kandi bakuze, kubihome hasize irangi ryera hari n'amadirisha menshi yugaye, umuryango uruguruye, kandi bariko bigira kumashine nyabwonko.

Umurima mwiza cane uteye igomwe w'amateke n'ibikoti ufise amababi meza cane atotahaye harimwo abantu babiri bambaye imyammbaro yera bisa naho bararaba ko birwaye hateye n'ibitoki hari n'inzu ihubatse.

Ikibuga kinini cane kirimwo abantu bariko bakina umupira wamaboko bambaye imyambaro yera niyisa nagahama hari namazu menshi cane ahubatse hari nagacu gasa neza kariko kakamwo izuba rikerike hari nibiti vyinshi cane bihateye